merci beaucoup monsieur Ngingue <breath> <hesitation> monsieur Maodo ñu gis ne yorin bu yees bi ñu yore suuf si ak coppite climat bi dem na ba dafay menacer état bi nguur gi <breath> lan nga mën a wax si loolu
<hesitation> menaces yooyu ngeen doon wax effectivement am na <noise> mais <hesitation> nguur gi tamit <hesitation> j' avoue que ni toogul rek <hesitation> croiser les bras mi ngi def <hesitation> wax dëgg yàlla li nga xamante ni bi moom la bëgg <noise> gis nga bu ngeen seetloo tey jii fu ñu toogee di def émissions yi nii tey jii <inhales> boo demee fële quoi Glasgow en Irlande gaa yi ñu nga foofu ñu ngi si li ñuy wax la vingt sixième COP mooy la conférence des partis <breath> conférence boobu chef d' état yi nekk si monde bi yëpp fay daje amul Etat-Unis amul France amul keneen ñëpp a fay daje <breath> Sénégal gii di wax bi bi ñu nekk nii am na délégation bi nga xamante ne bii dem na délégation boobu man mii di wax ak yow <breath> sama directeur moom moo ko jiite parce que moom mooy le point focal <hesitation> changement climatique bi nekk au kii quoi au niveau donc du Sénégal <breath> moom moo jiite <hesitation> kii boobu <breath> actuellement ñëpp ñoom ñëpp ña nga fa <breath> mais li ma mën a wax ci loolu <breath> moom mooy COP bi nga xamante ne bii <breath> <hesitation> démembrement wu Nations Unies la ñoom nga xamante ni bii <hesitation> fa la ñuy waxtaanee toujours <hesitation> conclusions yi nga xamante ni bii moom la GIGAC di jël GIGAC c' est le groupe intergouvernemental d' autopsie de climat ñooñu <sniffs> li ñu waxoon moom mooy que nañu fexe ba di dimbale nit ñi ci ñuy adopté wu adoptation nag boo ko boo si poussé nit ki <noise> vraiment danga koy da da da nga koy da ngay da ngay ànda ak moom kii ko kii ko quoi accompagné ko loolu moom moo tax <breath> biir GIGAC boobu ñu créé li ñuy wax le fond vers climat fond vers climat benn fond la bi nga xamante ni bii <hesitation> mi ngi tas ci àdduna bi yëpp <noise> biir Sénéal gii fond boobu mi ngi fi <noise> Sénégal yemul foofu mais daf ko tas ba ci régions yëpp fii may waxak yow nii <noise> fond vers climat boobu am na un représentant bi nga xamante ni bii mi ngi nekk fii ci biir région de Fatick <noise> actuellement il gère un <breath> budget bi nga xamante ni bii huit milliard la <noise> de nos fran je dis bien huit milliards de nos franc <noise> donc <noise> ay projets la <noise> yi nga xamante ni bii <noise> ñun populations yi <breath> buén ko tëggee muy ay projets d' a d' adaptation <noise> am na <noise> saytu bi nga xamante ne bii experts yi nekk foofu dañ ko siy saytu donc buñ ko saytoo ba xam ni ce projet là :dra il est banquable dañ koy financé te ñaare ay financements la yi nga xamante ni bii buñ la ko financé doo ci am amulmoo dara loo ciy remboursé parce que dañuy ñëw pour jàppale la <breath> ne dsafa nekk loo xamante ne lu xaw a compliqué la mais ku am ci ñoom li nga xamante ni bii <breath> bëgg nga ci am muy leeral boo xamante ni bii jëm na ci loolu rek <breath> am naa yaakaar ne boo demee fii au niveau donc de l' ARD ñoom ñu ngi foofu le fond vers climat mi ngi fooffu <breath> boo fa demee incha allah <breath> ñoom dinañ la wax li fi nekk <breath> ak yan projets yi nga xamante ni bii moom la ñu soxla <breath> jox la fil conducteur bi maanaam woo la wax la ni la ni la <breath> projet bi soo ko bëggee taxawaay bii ngay am <breath> lii ak lii ak lii ak lii ngay joxe lii ak lii ak lii ngay wane dégg nga <breath> bu fekkee vraiment conditions yëpp remplir nañ ko incha allah boo fa demee dinañ la financé <breath> donc daal di wax que ni <hesitation> xëy na nit ñi dañuy yaakaar ni peut être que <breath> fond vers climat bon que nguur gi wala état yi ñoom ñooy ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy les principaux responsables <noise> <breath> mais nit ñi xam que ne les principaux reponsables du kenn <noise> ku dul ñun ñii
<noise> ñun ñëpp
ñun ñëpp la ñun ñëpp la bu ñuy wax ñun nag moom mooy ñun population yi bu ñuy wax ñun ñun mooy ñun état ñëpp daal a ci bokk donc xeex la bi nga xamante ne bii vraiment <breath> àdduna bi ci boppam ñoom ñoo ñun ñëpp ñoo ci war a bokk xeex ko incha allah <noise> pour mu kii quoi pour mu jóge fi woon
<noise> waaw merci beaucoup monsieur Maodo <breath> <hesitation> ndax waxtaan boobu noonu nga xamante ne waa service d' information climatique ñu ngi koy waxtaan ak popolation bi <breath> ndax yéen a ngi ciy gis <noise> njëriñ yokkute monsieur Ngingue <noise>
<hesitation> <hesitation> <hesitation> yooyu moom <noise> am na solo parce que sànq sax <noise> Maodo mu ngi doon jël exemple ci benn producteur bu nekk <breath> <hesitation> fële Toubacouta dafa am sax lu mu si bàyyi <breath> parce que waa ji effectivement trente personnes fanweeri nit yi mu jëloon waxambaane yi rey bëy def añam <breath> ne quinze sacs engrais aussi la teral gaa yi di béy njabootam di suy engrais bi c' est looloo taxoon perte bi énorme perte bi après moom bi mu ko xaymaa daf ne lii mosuma koo ñàkk si àddina <breath> taw ba aussi nekkul taw bu ndaw mu taw taw bu rëy a rëy boo xamante ne ruicellement bi ndox mi day ball di daw di dem ci bas fond bi <breath> donc il avait tout perdu <breath> tey jàpp naa ne même man mii nekk superviseur projet bi <breath> <hesitation> Maodo ngi nii même avant ça daf ma doon en dañ ma doon envoyé bulletion bi <smacks lips> <breath> dañ ma doon envoyé bulletin mais bulletin yi saa yu ma ko jëlee jotee sax man dama koy envoyé si suma groupe whatsapp bu projet bi yëpp <breath> lu lu weesu ak <hesitation> SMS yi dama leen di informé <breath> mais loolu njeexital bi tey jàpp naa ne fi Proval jaar yëpp te Maodo ñëwoon na Diofior fan yële daf ma fekk ma voyagé <smacks lips> fi Proval jaar yëpp fii ci région bi parce que pratiquement <breath> communes yi nekk si région Fatick yëpp léegi Proval enrôlé na leen ñu ngi si Proval <breath> <hesitation> démb on était à Palmarin ci ndaje yu mel noonu ñëpp tey ñu ngi koy laaj pour que <breath> information climatique yooyu daanu si producteurs yëpp <noise> yi nga xamante ne Proval mu ngi leen di gunge <breath> CMU bi aussi même chose couverture maladie universelle bi loolu après dinañ ci ñëw ci yeneen i waxtaan <noise> mais tey jii jàpp nañ ne lan moo tax parce que <breath> dama am ren <hesitation> benn bés booy yi bëgg ma gunge jàppoon bés fu soree sori <smacks lips> jàpp bés bi ba bés bi war a nekk <hesitation> suba ma jot ma jot message yoo xamante ne <breath> wan nañ ma ne vraiment suba dina am ay taw te suñu région bi suñ côté bi c' est est interessée <breath> donc ma woo leen ne leen bon <breath> <noise> finalement yàgg ngeen jàpp bés bi nag parce que xat dangeen a xat <noise> mais bàyyi leen ba beneen yoon parce que demain c' est pas propîce <breath> bon <hesitation> ñu bëri gëmuñu loolu <breath> mais le lendemain <breath> buñ demee ba côté midi yooyu wóor na ñëpp ne li ma doon wax feeñ na <breath> gis nga njeexital boobu <noise> dëgg dëgg dëgg neex yàlla <breath> yàlla rek mooy fay projet yi <breath> parce que béykat tumurànke woon na loolu <noise> umurànke woon na loolu <breath> fu lu ne jot nañu si loolu <breath> xam ngeen ne fii taw na sax taw yoo xamante ne <breath> jur gi nekkoon si àll bi sax am na jafe-jafe <breath> te loolu kenn déggatu ko fi <breath> en tout cas ci dëkk yi ñu nekk yëpp tey <noise> <hesitation> ñu ngi <hesitation> wóor na ne loolu amatul <breath> te at bu nekk dañ doon nit ñi dañ doon jóge si kër gi di daw di dem si àll bi parce que am na jur goo xamante ne <breath> ndox mi sonal na ko parce que xale moo ko yoroon ak yu mel noonu <breath> loolu yëpp dañ na <breath> donc tey wóor na ne buñ waree béy du suñ dugub bi nga xamante ne moom lañ yaakaaree dund <noise> ñëpp am na ñoo xamante ne bokkuñ si kii bi mais dañuy laaj gaa yi déggóo lii li Cheikh wax léegi <breath> dañu naan lan la saltige yi wax <breath> léegi météo ñoom ñoom sàmm ñoom ñooy saltige yi léegi <breath> gëmatuñu <breath> dem ay xoy yi nga doon gis parce que xoy bi dafay am benn <breath> benn bés <hesitation> balaa nawet <noise> mais chaque jour lan mooy xew kenn du ko xam <noise> léegi météo nag moo ñuy jàppale si loolu te jàppale boobu dañuy bëgg mu gën a gën a wéy mais gën a gën a gën a tar parce que gën a yaatu moo tax fii yaakaar naa am nañu une dizaine de personne yoo xamante ne <breath> ñoom ñooy recevoir SMS si dëkk bi <breath> mais nee nañ leen en en en en en en en séeréer et en français SMS séeréer et aussi message voix par par kii <breath> yooyu nag dañ leen naan toujours tant que ki nga dëkkal <noise> jotul si loolu yow <noise> li nga war def defuloo ko parce que li tax ñu tànn la dañ la tànn parce que munuñu jëlandoo ñëpp <noise> mais dëkk bu ne bu amee cinq personnes sax war na mën a doy <breath> war na mën a doy mais bon nit ñaa ngi laaj di laaj di laaj mais bëgg nañu dem vraiment gën a dugg si yeneen dëkk yi <noise> vraiment jàppale leen si loolu parce que njëriñ neen la <breath> loolu nag grâce franchement grâce ) à dirigeance su vraiment Samb aussi bi nekk ak ñun Fatick ñu yàgg ko xam parce que depuis le PDRS <hesitation> la ñu nekk si lii lañ ñu enrôler aussi di ñu envoyé ay bulletins di ñu envoyé ay SMS <breath> ñuy j)ppale aussi suñ producteurs yi <breath> parce que lu ñuy def nii mooy xam nañ ne dëkk yii yu bëri si biir <hesitation> Proval <hesitation> ñu bëri duñ am mais ñun buñ jotee rek les secteurs généraux secteur général bu nekk si benn kuréel rek <breath> dañ koy balancer information bi pour que moom mu commencé aussi di informer producteur am donc loolu ñu ngi ñaax ñëpp vraiment aussi Ndefleng li muy def nii aussi ci <hesitation> ci ci émission yi mu commencé nii c' est une première projet bii lëkkaloo ak moom lëkkaloo ak waa Anacim <hesitation> les mercredis là quelque fois ñu def émission toog nit ñi di woote même avant loolu ñu annoncé liñ bëgg a waxtaane <breath> nit ñi di envoyé ay messages am ay laaj loolu dara gënu ko gis nga li ñuy wax mbéy bu am njëriñ léegi ñu yegg si ci une agriculture utile parce que dafa am lu muy laaj
intelligente
intelligente aussi dafa am lu muy laaj <breath> te li muy laaj noonu commencé nañ di di ca di ca sóobu <breath> waxtaan yooyu yéen ñëpp man toujours ma wax ko Cheikh ne que waxal gaa yi ne émission dina am àllarba ñoom nañu intervenir avant émission bi <breath> parce que fi ma toog suma kër bu ma wootee <breath> dèjà ci <hesitation> téléphone :ra bi mu laa mu laaj ma message bi ma wax li may wax <noise> émission ba àllarba dinañ ma si tontu te buñ may tontu dinañ tontuwaale àddina wërngal képp <breath> ngeen di ci góorgóorlu yeen a ko moom te alal ju bëri bëri bëri <breath> lañ si dugal
<applause> waaw léegi li may li may yokk ci li mu wax nii rek effectivement semaine bii passée maa ngi woon Diofior xëy na yàlla dafa dogaloon Ngingue fekkuma ko mais bi ma fa demee <hesitation> suñu mbokku béykat yi dañ ma interpeler parce que dañ ni ñoom daaw dañoo sonnoon lool seen coono gi daaw moom mooy xëy na ku nekk xamoon na ni daaw nawet bi dafa bëri woon mais buñ toogee ba ñu ne nawet bi jeex na ba nga xam ne dañuy jublu ci mbéyum dër bi muy maraichage bi nee nañu li leen gën a métti mooy ku ci nekk sa pepinière def nga ko ñett wala ñeenti yoon te suba soo xëyee dem jëndi potu ji wu soble ñëw def pepinière ba pare mu taw bu tawee affaire bi yàqu
mu seey
te xamuñu woon fan lañuy fan lañ ko mën a jooyee <breath> xamuñu woon kan moo leen mën a informer donc loolu <breath> yaakaar naa ni tey loolu jeex na fa parce que <breath> am nañu suñu ay coordonnées ba xam nañ ni léegi kenn ku si nekk boo bëggee engager wu ci yu mel noonu di nga mën a woote météo <breath> ñu xibaar la ne la kat tey wala ëllëg nii ak nii ak nii lay mel <breath> donc war nga mën a dem wala xaaral tuuti <breath> <hesitation> may fàttali comme que moom moo ko a aborder xëy na sax bëgguma dugg ci question boobu muy problème <breath> mu bulletins yi mu wax ak GTP yi may wax ni <noise> Fatick <breath> dafa bokk ci kuréel yi nga xamante ni bii moom la Sénégal tànn <breath> teg fi li ñuy wax un GTP GTP boo ko déggee mooy groupe de travail pluridisciplinaire
<breath> <hesitation> Fatick
mu nekk benn groupe bi nga xamante ni bii <breath> secteur yi nga xamante ne bii ñooy yëngu ci wàllum mbéy yëpp dañuy nekk ci biir <breath> muy maanaam agriculture muy élevage muy Ancar muy eaux et forêt muy météo <breath> muy sax nappkat yi ñun ñëpp ñu ngi nekk ci biir <breath> donc fukki fan yu nekk dañuy daje man maay coordonné :frakuréel boobu mais fukki fan yu nekk bu ñuy daje su ma ñëwee man damay ñëw ak xibaar bi nga xamante ne bii mooy intrant principal bi muy xibaaru jaww ji su ma ñëwee wax leen ne leen kat jaww ji <breath> <hesitation> fukki fan yi ñu passé jaww ji nii la tëddee woon mais biñ ko xaymaa yaakaar nañ ni fukki fan yii ñu jëm jaww ji nii lay tëddee nii la war a mel <breath> loolu bu amee technicien Ancar bi dina ne kat ah monsieur Samb kat li mu wax bu fekkee am na gàncax gi fii la toll donc war na mën a jëm fii te bu jëmee fii war nañ mën a def nangam def nangam <breath> ki nekk élevage ni moom kat <breath> lii météo wax bu fekkee am na donc jur gi war nañu mën def lii war nañ mën def lële <breath> ainsi de suite ainsi de suite ba mu jeex ñu daal di boole loolu yëpp daal di koy tënk ci li ñuy wax benn bulletin <breath> bulletin boobu <breath> gouverneur dana ko jot <breath> préfêt yi nekk ci région yëpp dinañ ko jot direction agriculture dinañ ko jot direction météo dina ko jot ba ca présidence affaire bi daf fay egg te li ma koy li ma koy firndelee moom mooy bu ngeen di fàttaliku deux mille quinze <hesitation> nawet bi dafa yéex a démarré lool bu ngeen fàttaliku deux mille quinze taw biñ njëkk a am fii ci région de Fatick ñu ngi ko amoon keroog le huit août keroog Fatick fii ñu bëri jaaxle woon nañu parce que xam nga commencé taw le huit août <breath> te amuñu mukk yaakaar ne taw bi dina egg le quinze octobre <breath> donc problème amoon na <breath> nit ñi vraiment ñëpp a jaxasoo woon nañ ñëpp jaaxle woon nañu <breath> mais alhamdulilah GTP boobu mun naa wax ne moom moo ci génne nit ñi parce que bulletin boobu ñu defoon <breath> dañu waxoon carrément autorités yi ne leen kat nawet bi commencé gul taw taw bi ñu ngi ko séntu booru le dix août lañ leen waxoon ñu ne leen nag taw bi du egg mukk le quinze octobre donc amuñu yaakaar am <breath> nawet ren jii amuñu yaakaar am nawet bi nga xamante ne bii dina mot ñaari weer <breath> kon problème yooyu dafay daal di am <breath> léegi nag comme problème day daal di am nag il faut que <breath> ñu indi li ñuy wax un programme d' adaptation pour mën a fexe dimbali population pour ñu génn ci bi loolu amee <breath> gouverneur daf ma woo ne ma ndax li ngay wax lu la wóor la ma ne ko li may wax amul sikki-sàkka <noise> moom ci boppam <noise> mu am benn lettre bi nga xam ne da ko bind ministre de l' agriculture boole ko ak suñu bulletin bi <breath> lettre boobu mu egg ci minstre de l' agriculture <breath> tontu bi mu ñu tontu jaarale ko ci DRDR <breath> moom mooy lan ngeen xalaat ni loolu moom mooy solution bi ñu ne ko li ñuy xalaat moom mooy na ñu am jiwu ñebe na ñu am li ñuy wax ñebe melax wala yasin ay variété ñebe la yi nga xamante ni bu amee <noise> quarante cinq jours maanaam weer ak genn-wàll rek day daal di ñor wala ñu am li ñuy wax suuna trois suuna trois moom aussi lu mu bëri bëri ñaari weer ak nangam rek day daal di ñor
ñor
wala ñu am li ñuy wax sol gu hybride nañ ci boole nag lu ñu mën def nag léegi nañ ci boole xaal lépp lu ñu mën a def nañ ci boole xaal keroog maa ngi koy fàttaliku bim koy wax ne gouverneur ma naan ko daal <breath> lu gaa yi mën a def nañu góogóorlu ci sëb bi góorgóorlu ci xaal bi <noise> nañu góorgóorlu ci sëb bi góorgóorlu ci xaal bi <breath> ay variétés yu la yoo xamante ni bii wax dëgg yàlla <breath> dañoo gaaw dañoo gaaw macha allah dégg nga lu ñu mën a def nañ ci boole yooyu ah biñ ko defee <breath> monsieur Ngingue si vous sous souvenez boobu état bi daf fi envoyé un important tranche ñebe <noise> ak ak ak ak ak
même xaal
ak kii yooyu yëpp vraiment loolu moo ñu dimbale année boobu ba wax dëgg yàlla amuñu parce que année boobu pratiquement gerte <breath> ku ci am ngooñ nga am
ngooñ waaw
ku ci am rek ngooñ nga am gerte moom amuloon <noise> dugub waxi noppi mais ñebe bu bëri bi nga xamante ne bii surtout nag jigéen ñi nga xamante ne presque ñoom ñoo cay ñoo ci gënoon a ñoo ci gën a ràññeeku <breath> ñebe bi bëri bi nga xamante ne bii moom la ñu récolter woon vraiment moom moo dimbale woon nit ñi ba <breath> xamuñu gisuñu woon <breath> période soudure bi nga xamante ne bii bu métti la parce que ngooñ amoon na <breath> muy ngooñu gerte di ngooñu ñebe <noise> ba tax éleveurs yi jotuñu gaaw a jë jë jëluñu seen seen jur
jaayi ko
daal di daal di koy jaayi ay prix yi nga xamante ni bii du du du du kii du noonu <breath> dégg nga amoon na li nga xamante ni bii moom la ñu dundalee seen kii donc mu nekk yoo xamante ne bii vraiment ay mesures la yoo xamante ne bii lu baax la <noise> beneen bi monsieur Ngingue wax na ko léegi bu ngeen ko seetloo at yii ñu weesu nii yëpp ba nawet commencé ba ba nawet di jeex bés bu nekk danañ leen envoyé message <breath> am nañ yaakaar kat ne tey jii kat dina taw ci diwaanu Diouroup am nañu yaakaar dina taw ci diwaan bii am nañu yaakaar nangam ak nangam loolu moom la ñuy wax SAP mooy le système d' alerte précoce <breath> toog ba xam ne kat wax dëgg yàlla gis nañ ni que ni affaires yi mi ñi ñëw <noise> mu teel leen xibaar ca teel bu ko defee ngeen mën a xam <noise> fa ngeen di taxaw <noise> mais li ma bëggoon wax foofu <breath> moom mooy bu ngeen gisee ni ren jii kii kii quoi at yii passé affaires yi <noise> dox na kii yi bëri na c' est parce que li wolof di wax naan peccum liir bu neexee ndey ja moom moo jàpp ca wagg yi bu doon météo kese ñun munuñu ko <breath> ndax <hesitation> messages yooyu Sonatel lay jaar te ku nekk xam na ne Sonatelay commerciaux la ñu lépp lu ñuy def danga leen di fay waaye nag <breath> bi nga xamante ne bii nee nañ léegi dañuy mettre en place les services climatiques ci la projet yu bëri daal di mën a lëkkaloo ak Anacim dem jël contrat fay ko Sonatel jël <breath> <hesitation> une base de données bi nga xam ne dañ ñu koy jox bu cas yu mel noonu amee ñu mën a informer nit ñi à temps kon <breath> dama bëgg loolu ñu ciy profiter ñu góorgóorlu ci te xam ni <noise> ndimbal la bi nga xamante ne bii tey mi ngi suñuy loxo waaye ëllëg projets yooyu bis bu ñu jeexee ndax ndimbal loolu dina continuer donc baax na <breath> vraiment ñu mën ko utiliser tey mën a mën a natt natt suñu bopp <breath> ba xool ba xam kii lan la ñuy njëriñ lan la <breath> parce que def nañ ci benn étude ah def naa ci benn étude fii dans le Djifer là mais pay kii quoi proviseurs yi foofu nappkat yi ñoom nee nañ ñoom ils sont prêts pour at bu jot ñu mun a jël benn onze mille franc ñëw fay ko ci benn caisse xam nga li ma la wax pour loolu buñ ko dajalee ñu mën di leen envoyer SMS yi parce que ñoom tamit climat bi daf leen sobal trop te seetlu ngeen ni gëj nañu dégg ñu ni nappkat yi dem nañu géej ngelaw la bett na leen

c' est parce que léegi ñoom ñu ngi jëfandikoo information climatique bu baax <breath> biñ leen xamalee problème bi ne leen nag projets yi moo nekk suñu ginnaaw biñ fa defee étude ñoom daal ñu bëri d' accord nañ ci que ni ñoom mën nañu bokk xam nañ ni dañoo néew doole waaye mën nañu <hesitation> donc waxuma tey gii nii ngeen jàppale météo de mais dama bëgg rek ngeen bàyyi ci xel pour xam ni kat projets yii ëllëg dañuy jeex est ce que bu jeexee ñun <breath> dinañ mën a continuer *** na ngeen xam ni que actuellement projets yi ñoom ñoo fa nekk di ñu jàppale <breath> lu mel ni que ay PAM lu mel ni que Proval CV lu mel ni ki y ay Jokalante <breath> <noise> ay ay projets yooyu daal bëri na fi vraiment bëgguma def publicité ñoom ñëpp ñu ngi fi kenn ku si nekk yaa ngi béy sa waar bu baax <breath> ci ci kii quoi ci mbir mi <breath> <hesitation> ñu ngi leen di gërëm vraiment donc di leen sant ñoom ñëpp <breath> di xam ni li ñuy def nii wax dëgg yàlla <breath> <hesitation> njëriñu askan wi la donc di leen di gërëm di leen sant <breath> di leen wax ne aussi wax dëgg yàlla daal ngeen góorgóorlu ci <breath> te xam nag ni météo yéen yéen a ko moom
waaw
météo yéen a ko moom ñun yéen lañ fi nekkal nguur gi dañ ñu jox ay bourses ñu dem jàngi donc ñun li ñu war mooy bu ñu li ñu li ñu jàng bu ñu paree ñu indi delloo de de de donc bu leen am ci ñun yërmande man damay wax toujours ni sama téléphone du ma ko fay vingt quatre heures sur vingt quatre heure bu ma nit woowee ma jox la information dama koy bamtuwaat tey encore jël leen sama numéro moom mooy le 77 523 70 15 heure boo ma wooyee même bu dee une heure du matin soo ma wooyee dinaa la wuyu dinaa la wax li nga xamante ne bii moom la jaww gi laaj tey <breath> loolu bon bokkoon na ci li nga xamante ni tamit bëggoon naa ko ci yokk di gërëm ñëpp di sant ñëpp soxna ma delloo la kàddu gi ah
merci beaucoup <applause> monsieur Maodo <hesitation> émission